Empundu eri omu kishaka kandi nitureeba ehumiize nainga tugire ehungire ebyami omu kishaka omu mababi g'omuti.

Ndareeba omushaija ariyo naayegyezamu omu bikonde aha bipiira by'emotoka ajwire giravu za buru, empare ya buru nana eshati erikwera n'enkaitu za reedi kandi ari omu kiju

Ndiyo nindeeba omusiri, omusiri gw'amajani enyuma hariyo emiti kandi hariho nahatahingirwe, nindeeba n'emiti eteemire nana amanju okwe enyuma n'amanju.

Ndiyo nindeeba ente nyingi ente zengoobe ziine amahembe gakureebana ziriyo nizitambura ningira bazirisize ziriyo nizitambura

Abaana bari omu kibiina bajwire yunifoomu, bajwire yunifoomu yaabo beeriize emikono bashemereirwe, nindeeba abandi bakwitse obutabo n'obucumu omu ngaaro zaabo

Hariho ebicoori bitakakuzire gye bitakataireho njuma aha mukono gwa buryo na n'omukono gwa bumosho ahagati yaabo hariho omuhanda.

Hariho omuhoro nana efuka. Omuhoro omuntu aka yebuurize n'ogwaki? Omuhoro n'ogw'okutemurura ekishaka ka tugire omusiri ogu orikuza kutandika kuhinga gurimu ekishaka. Hati omuhoro nibagukoresa kutemurura kande efuka yo nehinga.

Nindeeba abashaija bashatu omwe n'omurema, bari aha nyanja bariyo nibaroha ebyenyanja omushaija omurema akwatsire, akwatsire akati ariyo naaroha ebyenyanja